I'motoka sisinza sha kamunye yasutile kimikuku mukari ni khungaaki, kimifalisa, tsipipiki tsemile ibweni tsibili, ndwela mutwela wekhaalekho, bisaala byakibotokhelele, yemile khu lugudo, sisaali isindi sili ibweeni, bisaala ibindi byaba khundulo.

I pikipiki yemile awo khulugudo bona tsi ntsu syangelekha ne i pikipiki ilimo blue, umundu ukonele asi mu pikipiki naye akwarire blue yabamo red, tsi tsu tsemile awo tsili tsi taru amala lugudo yabawo i nyatsa yabawo ligulu lya blue ni li wanga.

Luluutsi lulimo kamabaale khalutiima kamabaale eyi ni neyi ketsiile, bisaala byayitsa akaari ibweeni bilala byafana bibyooma bya'green byayibotokhelela bibimbi, bibindi bileeyi boona naboona liguulu lya green

Intsu yayombekhebwa bakipakho lumaako bakhupila lumaako lwa lwekimitalimbwa, kimitalimbwa ba'akha blue ne umusaani wemilemo wakwarile i'sweater iya' brown, wakwarile ni'kofila iye' sweater inzu bakiwaakha blue luwande lulikho tsinzila tsibirila eyi yafaana liduukha.

Inzu ba bandu bekha be milekho tsi pikipiki tse milekho ili inzombekhe ili imbesemu ba'andikhakho tsinyukuta i kyindi ba barakho bifani lugudo luli lubalayi ango abalayi.